Ishure. Ishure rishaje riboneka ko ribaze igihe cane kinini rihari. Iryo shure riraboneka ko ata banyeshure bahari. Hanze hariho intebe kandi rikikujwe n'imirima itotatahaye imeze neza cane.

Urupapuro rwera, urupapuro ruhometse ahantu kuruhome urwo rupapuro rucafyeko imyambaro yubwoko bwimpuzu abantu bambara ibintu bitandukanye urwo rupapuro rubonekako abantu bashobora kuba bariko baragwigirako imyuga, imyuga yo gushona bariko bararabirako kugira bashobore kubishona neza.

Amadarapo abiri ari mukibuga. Ayo madarapo abiri harimwo imwe yigihugu c'Uburundi. Ayo madarapo abiri aboneka ko ari mukibuga ahantu hari amashure kuko hirya y'amashure araboneka kandi hariho n'igiti gitotahaye kimeze neza cane . Iyindi darapo iringaho ntiboneka neza iyariyo

Umuntu aboneka ukuboko gusa ataboneka umutumba wiwe uwo muntu aba ariko arandika mwikaye biboneka ko ariko arandika akora imyimenyerezo yambaye umupira usa n’urwatsi rubisi uwo mupira ukoze munyuzi uriko n’ibara ryera.

Intebe zibiri, intebe zibiri hariho n’imeza , izo ntebe zibiri biraboneka ko inteb’imwe ariy’umwigisha , iyindi ntebe ariy’umunyrshure, iyo meza nayo irabonekakw’ariy’umwigisha akoresha arik’arigisha abana kand’ashobora kubar’iko arabakosora.

Ikibuga c'umupira w'amaboko, ikibuga cubatse neza, ikibuga kiri ahantu heza, hari abantu babiri baje kuwutemberera biboneka ko bariko bararengana. Hashobora kuba hari ahantu hari inzira. Hariho ibiti hirya hariho n'inyubakwa zubatse neza.

Abantu bariko barasohoka bariko basohoka bava mu kigo ico kigo canditseko inyuma amashure y'intango amashure yandye n'abana batoya biga ko batanguwekoimenyereza imbere y'ico kigo hariho imodoka biboneka ko abagira batahe n'imodoka y'ishuri ibatahana.

Icapa kinini, icapa kinini cane cerekana ahantu hari ishure y'imyuga iri i Bubanza. Iryo shure rikaba ryiyemeje kwongereza ivyo kuvura mu bakiri bato kandi b'imiyabaga, imiyabaga ikiri mitoya, mito cane.

Ishure ryiza, ishure ryiza cane, ishure rikiri rishasha, ishure ryugaye, imiryango icugaye, imiryango ikaba isa n’ubururu hakaba kuruhome hatukura iruhande hariho ibiti biboneka ko arishure ryugaye ritaratangura gukora.

Inzu nziza, inzu ikomeye cane, inzu yubatse n'udutafari biboneka ko ari inzu ikomeye rwose. Iyo nzu ntisobanutse neza ngo iboneke ko ari ibiro canke ari ishure ariko iruhande yaho hari igiti ciza gitotahaye kimeze neza. Imbere yaho hariho ikibuga ico kibuga umuntu ntiyomenya neza ico bagikoreramwo.

Ikibaho kinini cane, ikibaho kiri ku ruhome rwishuri indani mwishure ico kibaho kikaba cerekana uko urutonde ruzogenda rugenda ivyigwa uko bizokurikirana kuva ku munsi wambere gushika ku munsi wa gatandatu hariho nintebe ata muntu numwe ayicayeko.

Ishure rikomeye, ishure ryubatse n' amabuye, ishur' imiryango yayo is' ubururu habonek' umuryango wanditsek' igiharur' indwi bibonekak' ar' umwaka w' ishur' abo mu mwaka w' indwi bigamwo, hirya yayo har' ibiti bitotahaye, hariho n' agasima gakikuj' iruhande y' iyo nyubakwa.

Inzu nziza inzu iboneka ko igeretse iyo nzu ntiboneka neza ivyo ikorerwamwo iruhande y'iyo nzu hariho imiduga ihahagaze iyo nzu ikikujwe n'ivyatsi vy'urwatsi rutoto ivyatsi bisa neza bitotahaye biboneka ko bivomererwa kandi vyitaweho cane rwose.

Urubaho, urubaho rwanditseko amatarike, ayo matariki yerekana itariki ibiri na zine z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka nyene turimwo, zanditse kukibaho, nta muntu ahagaragara kwahari, ni munzu yubakishije udutafari, hari n'ibara ryera.

Ikibaho kiri mw'ishure candutseko amajambo n'ibiharura muri iyo shure hari y'intebe, ariko nta banyeshuri bahicaye biboneka ko ahagaragara ata batwanze wo musi iyo shure yobakishije amatafari, kandi biboneka ko arinzubibatse neza ku buryo, kandi ikomeye cane.

Abagabo bane bahagaze bariko bararaba ikintu bibonekako hari ikintu bitayeho bariko barakiraba neza murabo bagabo bane harimwo umuganga yambaye umwambaro w' akazi bibonekako ari ahantu akorera ariho bamusanze kandi baje kumuraba.

Abaganga batari bake, abaganga bambaye neza, bambaye umwambaro, abaganga bambaye ama taburiya y'akazi kandi bambaye n'amakaruvati biboneka ko ari abanyeshure bari mukibanza basuzumiramwo ibintu. Hariho batatu bari hamwe, muri abo batatu , babiri bambaye bipfunze no ku munwa.